Cal amuka aryo ocung acunga, acel obuto piny gitye idye olet yat ocung tye ka ngetgi weng nen cal ma alum alum

Cal yat ma olule madit yor okaco tenge ki tenge, tenge tung kucel yadine nen manok ma tung kucel nen dok olo madwong dwong ento me idyere tye madit ma wi-gi opire marom

Bim ma onyongo i di olet cinge acel ogulu muyeme cinge yung lacam oketo muyeme i dogge ti kacamo muyeme onyongo i di lum ma obedo alum alum

Ceng me odur me coron ki ot lwok ki ot bati ma gipuyo kome, coron pe gipuyo kome gi wi odur kakare aryo weng.